Daabia ka o shɛbi niɛma viɛnyɛla n niŋ tahapoŋ ni ka zaŋ laŋ zaŋ pobili n loli viɛnyɛla n zaŋli ʒi o zuɣu ni ka zaŋ shɛŋa n shɛbisi niŋ gbambili piɛɣu ni n zaŋ di gba tam o nuu zuɣu liɣiri gba nyɛla din bɛ o nuuni

Kom n boŋo ka bihi paai bihi anahi n siɣi ʒɛ di puuni n toori kom bi mii zaŋla boɣati nima n toorili boɣati nim maa shɛŋa nyɛla gbambihi boɣati nima ka shɛŋa nyɛ kurigu boɣati

Kaya ni taada wuhubi paɣasara nyɛla ban yina n ʒi binyɛra tahapona ni ka bi zaa gobi chinchina chinchina maa shɛŋa kama nyɛla zaɣ vakaɣali ka shɛŋa nyɛ zaɣ dozim ni zaɣ vakaɣali

Luŋa ka o zaŋ luŋ zaŋ shɛbisi o naba ni n zuɣura bihi ni ninkura nyɛla ban bɛ o nyaanga ka so ʒɛ o nyaanga ka so paɣaba chinchini ka so gba ƶiya ka so paɣaba chinchini

Salima gbibu shee ka kiloda nim ayi siɣi ʒɛ salin boɣa maa puuni n toori tankpaɣu shab nyɛla ban ʒi katalɛm gbunni ka koma gba zaa sa bɛ salima gbibu ŋo shee

Kom ka injin booti nim bɛ di puuni shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla kom maa nangbani kpansi tihi n sansaya n dolisili ha ka yiya gba zaa sa bɛ tihi maa kpansi

Zabiri chɛbu shee ninkura ayi ka ninkuri yino ʒi kuɣu zuɣu ka zaŋ tanpiɛlli n kai vuli o nyingoli ni ka di sirigi o shee ni o naba zuɣu ka so gba ʒɛ zuɣusaa ka yɛ daliya piɛlli ka maandi ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu zabiri